Gaazexaan akka biyya kanaatti namoota hedduudhaan dubbisamuu baatus madda odeeffannoo isa jaalatamaadha. Kana jechuun waanti Gaazexaa kana irratti barreeffamee bahu yeroo dheeraadhaaf turuu waanta danda'uuf akka aduu karaa Raadiyoo darbuu sa'aatiidhaan daanga'aa miti.

Meeshaaleen baay'een isaanii biyya keenya keessatti Sibiila irraa kan hojjetamanidha. Kun immoo meeshaaleen kun ummurii yeroo akka qabaatan taasisuu danda'eera. Keessumaa meeshaalee abidda irratti nyaata ittiin qopheeffannu sibiila irraa kan hojjetaman ta'uun isaanii akka abidda damdamatu taasisuu danda'a.

Iddoo kanatti wanti nuti amma argaa jirru kun intala bareedduu fi miidhagaa kan baay'ee namatti toltudha. intalli kun maaksii wayii Afaan isheetti kawwattee jirti. akkasuma illee shurrubbaa bareechitee dhaa'attee sirriitti bareeddee jirti.

Rifeensi dhala namaa guddachuuf dibata uumamaas haa ta'u, kan nam-tolchee ni barbaada. Dibatni kun litira keessa kan jiru kan nam-tolchee yoo ta'u, rifeensa dubartootaa guddisuu fi fayyummaa isaa eeguuf kan gargaarudha.

Lafti mul'atu Kuni lafa dhukkee qabu moo laf simintoodhaan dibameedha?. Wantoonni iddoo Kan Jiran wantoota maaliif oolaniidha?.wantoota Kana keessa biqiltuun dhandhamni Isaa nama gubu ni jiraa? Burtukaanni asitti mul'achaa jiraa?.

Mokorooniin nyaata baay'ee jaalatamaadha. Namoonni hedduun nyaata kana dhabuu hinbarbaadan. Kana waanta ta'eef mana isaanii keessa keewwatu. Kana malees barattoonni nyaata fudhatanii mana barnootaa deeman yeroo baay'ee nyaata kana fudhatanii dhaqu. Kana irraa ka'uudhaan warshaan isaas baay'inaan oomishaa jira.

Namoonni addunyaa kana irra jiraatan jireenya isaanii haalota garaa garaatiin mijeeffatanii jiraatu. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een Konkolaataa gatii qaalii ta'e bitachuudhaan itti fayyadamu. Kana irraa ka'uudhaan biyya kana keessattis namoonni konkolaataa akkasii fayyadamu.

Seenaafi qabsoon uummata oromoo baay'ee gadi fagoodha. Kana jechuun uummanni kun biyya kana keessatti ummurii yeroo dheeraa waanta qabuuf seenaa baay'ees dabarsuu danda'eera. Kana waanta ta'eef hayyoonni biyya kanaa waa'ee uummata kanaa barreessuu danda'aniiru.

Bakka kanatti immoo mana bunaa kan maqaan isaa 'Akkoo Coffee' jedhamuun moggafame argina. Kana jechuunis mana bunaa Akkoo jechuu yommuu ta'u bakki bunni danfaan itti gurguramudha. Bunni dhugaatii biyya keenya keessatti baratamedha.

Muummichi ministeeraa itoophiyaa yeroo Sudaan kaabaa fi kibbaa walitti araarsan kan mul'isudha. Jarri lamaan gugurraacha yommuu ta'an Dr. Abiyyi Ahimad immoo diimaadha. Isaan sadanuu suufii uffatanii kan jiranii fi namni lama harka walfuudhaa kan jiranidha.

Bakki suuraa irratti muldhatu kun mana shaqaxaa yookaan Suppermaarkeetii yommuu ta'u bakka kanatti shaqaxa gosoota gara garaa kan barbaachisummaa qaban akkaataa fedhii namaatti dhiyeessuu fi namoonni immoo bakka kanaa bitachuu kan danda’anidha.

Kun mana bishaan haroo keessatti ol kaafamee ijaaramedha. Manni kun citaa fi sibiilota garaa garaa irraa kan ijaaramedha. Bishaan haroo kun biqiloota fi mukkeen gurguddoon marfamee argama. Ifti aduu bakka kana jiraa?

Magaalaan kun bosona magaarissaan uwwifamte magaalaa qabdudha. Kunis faalama qilleensaa naannoo sanaa sirriitti to'achuu fi ittisuuf kan gargaarudha. Ijaarsota gamoo irraa ijaaraman heduu waan qabduuf jiraattota hedduu kan keessummeessuu dandeessudha.

Kun mooraa mana barnootaati. Bakka kanatti daa'imman harka wal qabatanii taphachaa jiru. Daa'imman kunneen uffata gosa tokko uffatanii kan argamaniidha. Bakki isaan itti baratan kun gamoo gurguddaa kan qabu yoo ta'u, dareen barnootaa isaaniis as irrattidha.

Kuni iddoo qonnaa lafa bal'aa midhaan gosa tokkoon uffifamee kan argamu yoo ta'u, midhaan kun sararaan dhaabame. Midhaan kun reefu margee lalisee guddachaa jira. Lafa midhaanii bal'aa kana keessa mukkeen garaa garaa faffaca'anii argamu.

Muummeen ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad kubbaa miilaa taphachaa jira. Deeggartoonni immoo moggaa taa'anii kubbaa ilaalaa jiru. Taphattoonni hundi isaanituu uffata adii uffatanii jiru. Kana malees, uffata isaanii irratfi lakkoifsi barreeffamee jira.

Meeshaa yeroo waraanaa waraana diinni darbati ittiin ofirraa qabachuuf qabatamuudha. meeshaan Kuni harkatti qabatamee adeemama. halluun meeshaa kanaa gurraacha Kan ta'eedha. maqaan meeshaa kanaa gaachana jedhamuun beekama. gaachanni Kun lafa aftni irratti afame gubbaa kaa'amee Jira.

Namoonni meeshaalee elektirooniksii hidhuu irratti hirmaatan meeshaa hiituu sibilaa jedhamtu kanatti fayyadamaniitu sirreessu. Hiituun sibiilaa kun kiraaraa fi gitaara illee hojjechuuf ni gargaarti. Faayidaan hiituu sibiilaa kan biroon maal fa'i?

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simiintoo oomisha.

Qullubbii diimaadha qullubbiin Kuni ooyruu keessatti dhaabamee Kan jiruudha qullubbii diimaan foolii urgaa'u Kan qabuudha. qullubbiin diimaan ittoo mi'eessuuf ittoo wajjiin ni hojjatama. kan makes qullubbii diimaan gurguramuudhaan maddi galiif ta'uu ni danda'a.

Muummichi ministeera biyya Itoophiyaa ammaa Dookter Abiyyi Ahmed jedhamuun beekamu. Yeroo jalqabaaf biyyi kun lammii barnoota gulantaa olaanaa qabuun kan bulte akka ta'e, seenaan ifa godhee lafa kan kaa'u dha.

Iddoo kanatti suuraa ykn fakkii namoota sadii taa'anii dhaabbataa jiran argaa jirra. Namoonni kun sadan baay'ee diddiimoo kan taa'anidha. Akkasuma illee uffannaan namoota kan addaa addaa kan tahedha. namoota as dhaabbachaa jiran kun nama miti fakkii namaatii malee

Diikoorii konkolaataa irratti bareechamee hojjatamee jiru argaa kan jirrudha . Kunis kan inni hojjatamu guyyaa gammachuu gara garaa kanneen akka cidhaa, eebbaa , guyyaa yaaddannoo dhalootaafi guyaa biroodha. Ati diikoorii hojjachuu ni dandeessaa?

Biyyi keenya bineensota gara garaa kan qabduu fi bineensonni kunis paarkiiwwan gara garaa kana biyya keenya keessatti argaman keessatti kan argamanidha. Bineensonni kunis turistoota biyyoota biroo irraa kan harkisan yommuu ta'an isaan keessaa Harreen Diidaa isa tokko.

Harmee Kun mana keessa dhaabbatanii kan jiran yommuu ta'an, manni isaanii immoo mana citaa kan baadiyyaa keessatti ijaraamudha. Manni akkasii kun yeroo baay'ee naannoo Booranaatti kan argamu yommuu ta'u kan qotee bultootaati.

lafa bashananaa baayyee miidhagduufi hawwattuu taate kan naannoo Oromiyaa ishee lafa uummamaan bashananaaf akkasumas miidhaginaan badhaatetti kan argamu kan maqaan isaa wancii jedhamuun beekkamu argaa kan jirrudha. innis turistoota hedduu horachuun galii biyyattiif argamsiisaa kan jirudha.

Daabbee irra dibamaan mummuramee gundoo irra naqamee jira . Innis dhadhaa yookan zayitaa fi barbareen kan dibamuudha. Daabbeen bifa buddeenii qabaatee garuu immoo buddeen irra kan furdatuudha. Innis xaafii diimaa irraa kan tolfamuudha.

Kuni yeroo Imbaasiin Itoophiyaa Faransaayii jiru atileetota dorgommii olompikii irratti hirmaatan itti simateedha. Namoonni alaabaa Itoophiyaa qabatanii atileetota waliin tarree galanii suura ka'aa jiru. Dudduuba isaanitti mukkeenii fi biqiloonni garaa garaa ni argamu.

Kun Obbo Taaggasaa Caafoo jedhama. Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataa Itoophiyaatti Af-yaa'ii Mana Marichaati. Obbo Taaggasaan kana dura itti gaafatamummaa garaa garaatiin hoojataa turanii jiru. Uffati isaan uffatanii jiran kun suufidha.

Nyaata bilcheeffamee xumuramee dhiyaatedha. nyaanni Kuni buddeena yoo ta'u ittiin gubbaarratti jikfamee Kan fooniti. biddeen muramee jiru nyaata kanaarratti kaa'amee jira. barbareen daakamaan ittiin nyaachuuf oolu cinaa isaatti naqamee jira. itroo foonii gubbaa corqaan mummurame ni Jira.

Namoonni baay'een muka guddaa tokko jalatti walitti qabamanii jiru. Namoonni kun qarqara dhaabbatanii gidduu isaanii duwwaa gudhanii as ilaalu. Poolisiin naannoo sanaa immoo nageenya eegsisuuf isaan gidduutti argama. Namoonnii kun waa'ee maalitiif walitti qabamanii?

Namni bareedinaaf jedhee guula isaatti waantoota adda addaa dibatee sana joosa of irraa dhiqa. Isheen kun fuula isheetti waan akka dhangala'oo dibattee kan irraa hafe immoo harka isheetti qabattee jirti.

Kunneen dubaroota Oromoo babbareedoo uffata aadaa oromoo uffatanii bareedanii mul'ataniidha. Dubaroonni kun baay'ina lakkoofsaan sadi kan ta'an yoo ta'u, morma isaanitti callee kaa'atanii jiru. Uleen dubartoonni kun harkatti qabatanii deemaa jiran kun maal jedhama?

Atileetonni biyya isaanii bakka bu'anii, biyya isaaniif immoo badhaasa fiduuf, akkasumas biyya isaanii beeksisuuf, fageenya dheeraa yookaan fageenya gabaabaa fiigu. Kopheen atileetonni godhatanii fiigan immoo akkuma fedhii isaaniitti adda adda.

Kuni gaazexeessituu miidiyaa wayii istiidiyoo keessa teessee osoo oduu hojjattuuti mul'ata. Gaazexeessituun kun uffata gurraacha uffattee jirti. Bifti gaazexeessituu kanaa adiidha. fuuldura isheetti waraqaa irraa oduu dubbistu qabattee argamti. Maayikii ammoo naannoo laphee isheetti hidhattee jirti.

Aadaan hawaasni addunyaa kana irra jiraatu qabu tokko tokko baay'ee nama ajaa'iba. Rifeensa dheeraa osoo qabanii, mataa isaanii gubbaa irraa immoo ni haaddatu. Mataa isaaniitti immoo waan qalloo wayii hidhatanii deemu.

Kun kophee dubartootaati. Kopheen kun hidhaa kan qabudha. Kopheen kun gubbaan isaa jirbii irra kan hojjatame yoo ta'u, dhaabbanni isaa ammoo gosa pilaastikaa jabaa irraa kan tolfameedha. Hidhannaan kophee kanaa bifa diimaa qaba.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun maqaan isaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa dokteer Abiiy Ahmad kan taheedha. akkasuma illee muummichi ministeeraa kun kolfaa kan jirudha. muummi hi ministeera Itoophiyaa kun maaliif kolfaa jira?

Itoophiyaan humnoota waraanaa jajjaboo hedduu kan qabdudha. Humni waraanaa kunneenis dhiirota yookiin dubartoota akka dubartii kanaa ta'u ni danda'u. Dubartiin kun nagaa namicha tokko gaafachaa jirti . Namoonni aangoo qaban kan biroon bira jiru.

Kun shamarran Oromoo lakkoofsaan sadi ta'anii tarree galanii, uffata aadaa Oromoon miidhaganii shubbisa shubbisaa jiranidha. Dhamarran kun uffata bifa adii qabu fi giddu gidduu isaarra sarara qabu uffatanii jiru. Shamarran kun uffata aadaa Oromoo kutaa kamii uffatanii jiru?

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun dirree bareedaa fii miidhagaa kan namoonni baay'een irra jiraachuuf hawwaniidha. akkasuma illee dirree ykn dachee kan irra wantoota addaa addaatu argamaa jira.

Nyaatni dhaangaa guutuu qabu fayyummaa qaama dhala namaaf baay'ee murteessoodha. Nyaatni dhiyaatee jiru kun foon dheedhii mimmixa waliin qopheeffamee jiru yommuu ta'u, ijoollota umuriin isaanii xiqqaa ta'eef kan hin eeyyamamnedha.

Dubartiin kun warroota buqqa'an yookiin ammoo harka qalleeyyidhaaf deegarsa kennuuf galmee wayii qabattee haadholiitti haasa'aa jirti. Bakki isaan jiran ammoo dallaa qorqorroon ijaarame jala. Dubartiin gargaarsa kennaa jirtu kun wantoota akka uffataa fi wantoota dibataaf oolan of biraa qabdi.

Kitaaba guddaa tokkodha. kitaabni Kuni kitaaba amantaa musliimaa biratti shoora qabuudha. kitaabni Kuni kitaaba qura'aanaa jedhamuun waamama. namoonni amantaa islaamaa hordofan kitaaba kana Kan waaqaati jedhanii amanu. kitaabni Kuni qabiyyeen isaa baay'ee Kan bal'atuudha.

Uummannai hedduun gamtaan ba'ee Irreecha irreeffachaa jira. Isaaniis Uffata aadaa Oromoo adii hidhatanii harka isaanii irratti margaa jiidhaa fi abaaboo birraa keewwatanii tarree galanii malkaa deemaa jiru. Fuuldura irratti baay'inaan kan argamu dubartoota.

nama baayyinni isaanii sadi ta'an argaa kan jirrudha. namoonni kunneen namoota saalaan dubartoota ta'anidha. isaanis agarsiisa irra namoota jiran yoo ta'am namni lama gara fuulduraatti deemaa yoo jiraatan tokko ammoo faallaa isaanii deemaa kan jirtudha.

Kun buna danfee shiniitti buufamee jiruudha. Shiniin buna qabu kun baattoo shinii irra kaa'amee jira. Baatto kana irratti bunaa fi sukkaara waliin makuuf kan gargaaru meeshaan sibiilaa fal'aana jedhamullee ni argama.

Dhugaatiiwwan aadaa fi ammayyaa walitti qabamanii litira keessatti naqamanii jiran argina. Dhugaatiiwwan kunneen baay'inaan kan nama macheessanii fi maatii irratti dhiibbaa nageenyaa kan qabanidha. Qisaasa'ina qabeenyaa warra dhugan irratti ni qaba.

Konkolaataan gosa adda addaatu jira. Isaanis konkolaataa guddaa fi konkolaataa xinnaadha. Konkolaataan kun hamman xinnoodha. Konkolaataa kanaan achitti kan mul'atu immoo namoota muraasaa fi konkolaataa adii guddaa kan nama muraasa baatee jirudha.

Kun allaattii gosa risaati. Allaattin kun fagootti waa arguu kan danda'u yoo ta'u, wantoota adamsuu barbaadu fagootti arguun, fageenyuma taa'ee erga hordofee booda yeroo mijataatti dhaqee qabata. Allaattiin kun naannoo morma isaarra bifa adii qaba.

suuraa kana irratti kan arginu kun dubartoota naannoo booranaa jiraatan kan nutti agarsiisudha. dubartoonni kunis uffannaa naannoo isaaniitti beekamaa ta'e uffatanii kan jiranidha. huccuun kunis immoo halluuwwan bifa buburree qabu irraa kan hojjetamudha.

Namtichi tokko bokkuu gateetti irratti qabatee uffata adii fi gurraacha uffatee afaan banee sirbaa jira. Duuba isaatti wantoonni adiin gadi rarra'anii jiru. Kana malees, namtichi afaan banee weellisaa jiru seekkoo harkatti hidhatee jira.

Namoonni yommuu lafa gabaa deeman waliin ta'uudhaan, meeshaa gabaa geeffachuu barbaadan immoo harree isaaniitti fe'atanii, kan daa'ima qaban immoo daa'ima isaanii dugdatti baatanii deemu. Namoonni tokko tokko immoo meeshaa isaanii harkatti qabatu.

Kuni kuduraa fi muduraa karaa irratti haadholiin gurguramudha. fuduraalee kunniin kan akka loomii, birookilii, qaaraa fi kanneen birooti. Haadholiin iddoo itti gurguran hin qabne karaa irratti muduraalee kana afuun gurguratu. wanti isaan irra afan ammoo waan akka uffataa wayiidha.

Yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti hojiin jallisii bal'inaan waanta irratti hojjetamaa jirudha. Kana irraa ka'uudhaan qonnaan bultoonni keenya yeroo durii ganna qofa eeganii hojjechaa turan yeroo ammaa kana immoo mana keessan dachee isaanii magariisessuu eegalaniiru.

Kuni lafa diriiraa bal'aa midhaan gosa tokkoon uffifamee argamuudha. Midhaan maasii kana irra biqilee guddataa jira. mukkeen gaggabaaboon darbanii darbanii faca'anii lafa qonnaa kana keessatti argamu. Lafti kun hamma murtaa'e wayiitiin adda qoqqodamee jira.

Namoota dirreetti bahanii sirbaa jiranidha. namoonni kunniin mataatti daabee godhatanii jiru. harka isaanitiin ulee dhedheeraa qabatani jiru. namoonni baay'een namoota kanatti marsanii daaw'achaa jiru. uffanni isaan uffatanii Jiran uffata gaggabaabaa yoo ta'u haalli uffanna Kuni aadaa naannoo sanaa agarsiisa.

Hoggantoonni ol'aanoon Itiyoophiyaa kan duraa fi ammaa waliin dhaabbatanii kolfaa taphachaa jiru. Garaa harka bitaatiin Pireeziddaantii Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa yemmuu jiran Itti aansee xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammad dhaabatanii jiru.

Namni kamuu mana mataa isaa qaba. Kunis immoo kan bifa ammayyaan ijaarame yookiin immoo kan bifa aadaan ijaaramedha. Manni Kun meeshaalee ammayyaan bifa namatti toluun kan ijaaramedha. Qulqullinni manichaa namatti tola.

Qananiisaan Baqqalaa akka addunyaatti biyya keenya bakka bu'uudhaan dorgommii fiigichaatiin nama beekamtii guddaa argatedha. Namni kun biyya kanaafis beekamtii guddaa argamsiisuu nama danda'edha. Qananiisaan nama jabaa fiigicha isaa irratti saffisa guddaadhaan beekamudha.

Taphni kubbaa miilaa yeroo ammaa kana addunyaa irratti hordoftootaa fi deeggartoota gareen qoodaman hedduu qaba. Taphattoonni qaxaleewwan kunneen namoota isaan deeggaraniin baay'ee kan kan jaalatamanii fi gammachuu dhuunfaa isaanii kan qabanidha!

Shaamarran baay'een isaanii luka isaaniitiif xiyyeeffannaa guddaa kennu. Kana irraa ka'uudhaan Faana isaanii qulqullina isaa eeguudhaan jireenya isaanii adeemsifatu. Kana malees warri dhiiraa immoo shaamarran yeroo argan miidhagina luka isaanii ilaaluudhaan madaalu.

Kuni kophee dubartooti kaawwatan, kan maqaan isaa Hiilii jedhamudha. Kopheen kun bifa gurraacha qaba. dhaabbanni isaa dheeraa fi sibiila irraa kan tolfamedha. Gubbaan isaa ammoo gogaa irraa kan hojjatameedha. kopheen kun teesso irra kaawwamee jira.

Magaalaan kun magaalaa baay'ee guddaa fi hedduu bareedaa ta'e yoo ta'u, gamoowwan hedduu guguddaa fi dhedheeroo ta'an darbii hedduu qaban ni jiru. Bal'inni magaalaa kanaa hedduu lafa hektaara guddaa dha. Daandiin asfaaltii babal'aa ta'an ,magaalaa kana keessa ni jiru.

Mana nama kamii keessaa yoo xinnaate teessoon yookaan immoo minjaala xinnoo illee taatu hin dhabamu. Minjaalli gidduu kan kaa'amu yoo ta'u, teessoon immoo naannoo minjaalichaa akka namni irra taa'uuf ni olkaawwama.

Kun jila Ministiira Muummee Itoophiyaan hooganamu Iddoo namoonni waan haaraa itti kalaqanii fi baratan daawwachaa jirudha. Dubartiin tokko waa'ee bakka sanaa Dr Abiyyiif ibsaa jirti. Namoonni Dr Abiy Ahimad faana argaman kunneen eenyu faadha?

Manni Kun mana ijaarsa irra jiru ta'e kan hin goolabamnedha. Mukkeen ijaarsaaf dhaabbatanii jiru. Manni Kun baaxiin isaa Halluu keelloodha. Fooddaan manichaa, akkasumas ballballo manichaa maddiidhaan xinnoo xinnoo ijatti ni argamu.

Kun oomisha gosa qaaraa yoo ta'u, qaaraan kun sadarkaa irra jiru irratti hundaa'ee bifa garaa garaa ni qabaata. Haaluma kanaan jalqaba isaatti halluu magariisa kan qabu yoo ta'u, adaduma bulaa adeemuun gara keellotti jijjiramee dhuma irratti diimaa ta'a.

Mana meeshaalee elektirooniksiin keessatti argamuuf eegumsa cimaa taasisuun gaariidha. Manni kompiitaraa kun hojiilee dhuunfaa mootummaan yookiin dhaabbatni tokko hojjettoota itti ramade hejjechuuf kan gargaarudha. Tartiibaan toora galee taa'umsa waliin kaa'amee jira.

Maanqorqoraa bishaaniifi wantoota dhangala'oo biroo ittiin danfisuuf itti gargaaramanidha. Innis guutummaan isaa sibiila irraa kan hojjatamedha. Meeshaan kun foddaa manaa irra taa'ee kan jirudha. Qadaadni maanqorqoraa kanaa eessa irraa dhaqee?

Saamunaan uffata miiccuuf fayyadu sheelfii irra tarree galanii taa'aa jiru. Saamunaawwan sheelfii irra taa'aa jiran kunneen maqaa adda addaa qabu. Isaan keessaa muraasni Diivaa, Sanlaayit fi 555 kan jedhaman fa'aatu argama.

Kun daandii bal'aa fi guddaa bakka fagoo deemudha. Daandiin kun karaa ittii dhaqanii fii ittiin deebi'an adda addatti kan qabu yoo ta'u, konkolaataa ariitidhaan oofudhaaf haala mijataa uuma. Gidduu daandilee kanaatti maaltu argama?

diikoorii baayyee bareechamee tolfame argaa kan jirrudha . kunis diikoorii guyyaa gammachuu keessumaa guyyaa eebbaa hojjatamedha. lafa kanatti teessoon illee tartiibaan kaawwamee kan jirudha. akkasuma diikooriin kun afuuffee gosa gara garaan faayamee jira.

Meeshaa xiqqaa danaa roga arfee qabu kan lafa bu'ee jiruudha. Meeshaan kun halluu diimaa kan qabu yoo ta'u dugda isaa irraa barreeffamaa fi asxaa qalama halluu adiin barreeffamee jiru qaba.

Meeshaa elektirooniksii kan humna ibsaa harkisuu keessatti gumaacha olaanaa qabu, kan maqaan isaa soolaarii jedhamu argina. Meeshaan kun ifa aduu qofaan kan hojjetu yommuu ta'u, akkaataa guddina isaatti humna wal caalu qaba.

Leemataa mana keessa foddaa manichaa bira dhaabatee jirudha. Leemataan tokko hammaan xiqqaa yoo ta'u tokko immoo guddaadha. Leemataan inni xiqqaa isa guddaa irra taa'ee kan jirudha. Lachan isaaniituu daanteelii uffatanii jiru.

Namoota shubbisa sirbaa hojjetama jiran yommuu ta'u uffata gosa lama uffatanii jiru. Harkatti immoo gaachanaa fi ulee qabatanii jiru. Namoota kanaan gamatti dirree bal'aan ni mul'ata. Namoonni Kun uffata aadaa eessa uffatanii jiru?

Kun meeshaa wantoota adda addaa ittiin muruuf tajaajiluudha. Meeshaan kun wantoota akka foonii kuduraa fi muduraa ittoo hojjachuuf oolan fi kanneen biroo muruun hamma isaanii xiqqeessuf kan ooludha. Meeshaan kun lafa irratti kufee argama.

Kun meeshaalee aadaa dhugaatiiwwan garaa garaa kanneen akka daadhii aannanii fi kanneen biroo itti dhuguuf tajaajilanidha. Meeshaaleen kun pilaastikaa fii mukarraa kan hojjatamanidha. Meeshaalen kun gosa lamadha. Inni tokko dheeraa inni kaan ammoo gabaabaadha.

Kun qe'ee baadiyyaati. Qe'ee kana keessa manni citaa fi muka irraa ijaarametu jira. Namoonnii ammoo mooraa kana keessa dhaabachaa jiru. Biqiloonni garaa garaas qe'ee kana keessatti argamu. Dudduuba qe'ee kanaatti maaltu argama?

Kunneen dubartoota uffata aadaa Oromoo Booranaa fi Gujii uffatanii bareedanii tarree galanii dhaabachaa jiraniidha. Dubartoonni kun mataa isaanitti waan hidhatamuu qabu hidhatanii jiru. Uffati isaan uffatan kun halluu gosa baay'ee qaba.

Leenjisaan garee kubbaa miilaa ' Qiddus Giyoorgis ' miidiyaaleef ibsa laachaa jira. Innis gonfoo gurraacha fi shurraaba magariisa uffatee ibsa laachaa jira. Kana malees, laphee isaa irra asxaan garee kubbaa miilaa inni leenjisuu maxxanfamee jira.

Kun fuduraa Fikoo jedhama. Qunceen isaa irraa bahee nyaatama. bifti isaa burtukaanawaadha. Qaamni isaa wantoota xixiqqoo gugurraacha ta'an ofirraa qab. Nyaachudhaaf sirriitti dhiqamuufii miicamuu qaba. Fikoon fuduraa baay'ee mi'aawudha. Qaama namaaf illee faayidaalee gurguddoo kenna.

Dubartoonni fuula isaanii miidhagfachuu barbaadan yaala uumamaa fi kan nam-tolcheetti fayyadamuu ni danda'u. Dubartiin kun qulqullina fuula dubartootaaf beeksisaa kan jirtudha. Waan isheen fuula isheetti dibuudhaan shamarroota gorsaa jirtu kun maalidha?

Kun dhagaa guddaa ol dhaabatee argamu lamadha. Dhagaa kana irratti mallattowwan garaa garaa irratti bocamanii jiru. Iddoon kun lafa diriiraa fi gogaadha. Dudduuba dhagoolee kanaatti xiqqoo achi fagaatee biqiloonni gaggabaaboon ni argamu.

Kun muka Gaattiraa jedhamuudha. Muki kun garmalee kan guddatu yoo ta'u, jirmi isaallee baay'ee furdaadha. Naannoo muka kanaatti biqiloonni garaa garaa ni argamu. Gaattiraan biqiltuu baala xixiqqaa qabu yoo ta'u, baallii isaa garuu baay'ee kan rukkatuudha.

Kun taappellaa Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Aanaa Giraar Jaarsooti. Tappellaan kun bifa cuquliisa kan qabu yoo ta'u, barreefamni achirra jiru bifa adii qaba. Taappellaan kun utubaa sibiilatti fannifamee jira. Bakki taappellaan kun itti argamu bakka akkamiiti?

Biqiltuu yookaan gosa midhaanii keessaa tokko kan ta'e argaa kan jirrudha. Innis ooyiruu irra yeroo jiruufi reefu guddachaa kan jirudha. Kunis firee kan ofirraa qabuufi tokkichi isaa sadii ol kan ofirraa qabudha.

Dhagaan daakamaan tajaajila baay'ee kennuudhaan beekama. Kun immoo keessumaa yeroo biyyi keenya hojii hedduu hojjechaa jirtu kanatti faayidaa baay'ee argamsiisaa jira. Dhagaan kun immoo meeshaa ittiin daakamu qaba. Yeroo inni daakamus namoota baay'eedhaaf carraa hojii uumuu danda'eera.

Kitaabileen asoosamaa hedduun isaanii jireenya dhala namaatiif baay'ee barbaachisoodha. Sababiin isaas kitaabilee kana keessa seenaawwan jireenya dhala namaa wajjin walqabatan barsiisoo kan ta'an fa'aa waanta qabuuf barbaachisaadha. Namoonnis bitatanii itti fayyadamuun filannoo namoota hundaa itoo ta'ee barbaachisaadha.

Kun loogoo miidiyaa Afaan Oromoon oduu ispoortii gabaasuti. Loogoon kun bifa geengoo kan qabu yoo ta'u gara gubbaa isaatti mallattoo odaatu argama. Bifti loogoo kanaa gurraacha fi adii wal makaadha. Gidduu loogoo kanaatti maaltu argama?

Dhagaan ijaarsaa biyya keenya keessatti baay'inaan argama. Kana waanta ta'eef namoonni hedduun yeroo manaafi waantota biroo ijaaran isatti fayyadamu. Keessumaa dhagaa gurraachi baay'ee cimaa waanta ta'eef tajaajila guddaa argamsiisaa jira. Kun immoo waanti isaan hojjetame ummurii yeroo dheeraa akka qabaatu taasiseera.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaanii argaa jirru kun namoota baay'ee kan taa'aniidha. akkasuma illee namoonni kun hundi isaanii ijoollota umurii isaanii xiqqoo taa'anii fi ijoolloota dubaraa ykn ijoolloota shamarranii kan taa'aniidha.

Kun daandii namooti miilaan irra deeman yoo ta'u, daandii kana cinaa biqiloonni fi mukkeen gurguddoon ni argamu. Daandiin kun daandii awwaara qabuudha. Aduun ammoo gubbaa irra gadi ifaa kan jirtu, carallaan ishee ni argama.

Kun barattoota gamoo itti baratan jala dhaabataniidha. Barattoonni kunneen baay'ina kan qabanii fi uffata dambii mana barnootaa uffatanii kan argamaniidha. Isaan cinaatti ammoo gamowwan kan biroo dhedheeroon ni argamu. Barattoonni kun dhaabatanii waa ilaalaa jiru.

Namoonni lakkoofsan hedduu ta'an kunneen, walitti qabamanii farda gulufsiisaa jiru. Namoonni kunneen uffataa adaa haalluu adii qabu uffatanii farda gulufsiisaa kan jiran yoo ta'u, fardoonni isaanii kuula haalluu diimaa qabu guddaa mataa isaanii irraa qabu.

Kun allaattii makoodii jedhamtuudha. Allaatti kun bifa daalacha kan qabdu yoo ta'u, baalleen ishee cululuqaadha. Bakki allaattiin kun dhabattee jirtu kun dhagaa irradha. Eegeen ishee dheeraa fi qal'aadha. Naannoo morma isheerra bifa gurraacha sarara fakkaatu qabdi.

Kun bakka gabaa kan meeshaalee fi oomishaaleen garaa garaa itti gurguramanidha. Bakka kanatti kan argamu irra caalaatti oomishoota pilaastikaa kan dhangala'oowwan garaa garaa itti naquuf gargaaraniidha. Cinaa iddoo gabaa kanaatti maaltu argama?

Bishaan ciisaa qarqara yookiin immoo bishaan yaa'u cinaa, mukeettiin xixinnoon jiraachuu ni danda'u. Akkasumas namoonni bashannanaaf jedhanii gara bishaan qarqara deemanii daawwachuu jo danda'u. Bishaan yeroo boora'e immoo halluu qabaachuu danda'a.

Kuni mana amantaa Waaqeeffannaati. Manni amantaa kun gidaarri isaa alaabaa Abbaa Gadaan faayamee bareedee argama. Mooraa isaa keessa alaabaan mootummaa naannooo Oromiyaa fi kan mootummaa federaalaa fannifamee argama. Namoonni immoo mooraa mana amantaa kana keessatti argamu.

Mallattoo yuunivarsiitii haramayaa kan ta'edha. Mallattoon kun geengoo kan ta'eefi barreeffamni maalummaa isaa ibsu kan irra jirudha. Keessa isaatti immoo asiin gadee haalluu burtukaanawaa, cuquliisafi magariisa kan qabudha. Gubbaarranis aduun bahaa jirtu ni argamti.

Haadhaa fi abbaan dhala isaaniif gaachana. Namni haadhaa fi abbaa qabu yeroo baay'ee kan itti yaadu abbaa fi haadha waan ta'eef, waan nyaatuuf yaaddoo hin qabaatu. Isaan kun mucaa isaanii waliin mana keessa dhaabbatanii jiru.

Namni beekumsa gonfachuuf, ijoollummaa isaa irraa ka'ee barataa guddachuu qaba. Mana barumsaa keessatti ijoolleen hojii barsiisaan isaaniif kenne waliin mari'achaa hojjechuu danda'u. Hundumti isaanii barruulee irratti barreessan qabaachuun dirqama isaaaniti.

Magaalaan iddoo jirernyaaf baay'ee mijataa fi namonni baay'een jiraatanidha. Wantoota bu'uura jireenyaa ta'an kanneen akka: ibsaa, buufata fayyaa, mana barnootaa fi karaan baay'ee beekamaadha. Karaan magaalaa bifa ammayyaatiin akka konkolaataaf mijachuu danda'utti ijaarama.

Daraaraan biqiltuu baay'ee miidhagaadha. Daraaraan immoo kan biqilu naannoo mana jireenyaatti yookiin immoo mana irraa fagaatee marguu danda'a. Halluun daraaraawwanii immoo kan gara gargaarutu jira. Fakkeenyaaf halluun daraaraa kanaa keelloofha.

nama hojii irratti bobba'ee jiru argaa kan jirrudha . kunis hojiin isaa hojii qonnaati, mucayyoon dubaraa kun midhaan maqaan isaa qamadii jedhamuun beekkamu kan ooyiruu irraa sassaabaa jirtuufi baattee deemaa jirtudha.

Kunneen ,hoolaa dha. Hoolaan beeyiladoota manaa keessaa isaan tokko yoo ta'an, marga soorachuun jiraatu. Hoolaan haalluuwwan garaa garaa kan qaban yoo ta'u, hoolaan isaan kun haalluu diimaa ta'e qabu. Hoolaan foon isaanii nyaataf ni oola.

Kun Ijoollee kutaa kompiitaraa keessatti kompiitara fayyadamaa jiranidha. Iddoo kanatti kompitaroonni toora galanii fayyadamtootaaf qophaa'anii jiru. Ijoolleen lama ammoo qabanii kompiitara fayyadamaa jiru. Kompiitaroonni kun tokkoon tokkoon isaanii saanduqa mukaan tolfame keessa taa'anii jiru.

Nama hallayyaa yookaan Gaara irra dhaabbatee haroo adii gadii ilaalaa jirudha. Haroon namichi ilaalaa jiru Kun, gaarreniin karaaa hundumaa kan marfamee argamu yommuu ta'u, baay'ee bareeda. Namichi Kun maalif akkasitti ilaalaa?

meeshaa mana keenya yookaan ammoo yeroo baayyee bakka hojii keenyaa keessumaa waajira keessatti baayyinaan argamu kan maqaan isaa teessoo jedhamuun beekkamuufi isa gubbaatti ammoo meeshaan eliktirooniks kan maqaan isaa kompuutera jedhamu kan argamudha.

Bishaan keessa lubbu qabeeyyii adda addaatu jiraata. Fakkeenyaaf qurxummii fi naacha eeruun ni danda'ama. Isaan lamaanuu bishaan keessa haa jiraatan malee, naachi garuu bishaa keessaa ba'ee ala turee bishaanitti deebi'uu ni danda'a.

Kun habaaboo bifa keelloo qabu, yeroo baay'ee waqtii birrraa kan daraarudha. Habaaboon kun ummata Itoophiyaa biratti hiika guddaa kan qabuu fi baay'ee kan jallatamuudha. Dubartoonni yeroo bara haaraa qabatanii shinooyyee sirbu.

Mukeen harka namootaan dhaabanii firii isaanii nyaataaf kan oolu hedduudha. Mukeen kunneen maqaa fi gosa hedduu qabu. Firiin mukeen kun godhatanis irraa ciramuun nyaataaf dhiyaatu. Suuraa kanarratti firii mukeen gara garaa kan gurgurtaaf dhiyaatan argina.

Lafa bosona guddaan uffifamee jiru kan bineensota illee of keessaa qabu argaa kan jirrudha. Kunis ammoo bosona baayyee bareedudha. Bineensi amma argaa jirru kun ammoo bineensa maqaan isaa Arba jedhamudha.

Kun kitaaba Afaan Oromootiin barraa'ee yoo ta'u, mata dureen kitaaba kanaa 'Asoosamaafi Saayinsiisaa' jedha. Kitaabi kun kan barraa'e nama Beekan Gulummaa Irranaa jedhamuuni. Qola kitaaba kana irratti suurri namoota lamaa ni mul'ata.

Suuraa magaalaa baay'ee bareeddu taateeti. iddoon Kuni karaawwan konkolaataa keessa Kan qaxxamuraniidha. biqiltoonni baay'ee haala bareedaa taa'eefi ijaarsaaf mijataa ta'een iddoowwan muraasatti dhaabamanii jiru. ibsaaniddoo garagaraatti akkasumas manneeni Fi karaa irratti ibsamee Jira.

Iddoo kitaabileen hedduun keessatti gurguramaniidha. namoonni bitachaa Jiran kitaabbileen kana keessa Kan bitachuuf barbaadan filachaa jiru. kitaabbileen baay'inni isaanii baay'ee hedduu Kan ta'eefi kitaablee qabiyyee garagaraa qaban hedduutu iddoo kanatti argama. namni tokko kitaaba namarraa fudhachaa Jira.

Kuni dhugaatii shaayii burcuqqootti naqamee dhugamuuf jirudha. Fal'aanni ittin sukkaara waliin makuuf gargaaru keessa kaa'amee jira. Dudduuba isaa daabboon shaayii kana faana nyaatamullee jira. Teessoo irratti nyaatamu irratti dhiyaatanii jiru.

Biqiltuu yookaan ammoo kuduraa argaa kan jirrudha. Kunis nyaata ilma namaaf kan ooludha. Innis fayyaa namaaf baayyee kan barbaachisuufi kan gorfamudha. Kuntaala keessa jira. Maqaan isaa maal jedhamuun kan beekamudha?

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaanii argaa jirru namoota ijoollee dubaraa ykn immoo ijoollee shamarranii kan taa'aniidha. ijoolloonni dubaraa ykn ijoolloonni shamarranii kun afuridha. akkasuma illee uffannaa isaanii wal fakkaataa kan tahedha

Daraaraan kan uumamaa fi kan nam-tolcheetu jira. Daraaraan as jiru kun kan uumamaa waanta'eef, coolagee kan jirudha. Daraaraan kan uumamaa akkasii aduun itti baanaan ni coolaga. Faayidaan inni qabu maali?

Bakki kun, bakka sirni awwaalcha reeffaa itti gaggeeffamaa jiruu dha. Namoonni hedduun bakka awwaalaa kanatti argamanii kan jiran yoo ta'u, awwaalchii fi bo'ichi kun akka sirna amntaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaatti gaggeeffamaa jira.

Zayitiin nyaataa dhaangaa nyaataalee keessaa akaakuu coomaa fi zayita nyaataa jalatti kan ramadamudha. Zayitiin kun tajaajila mootummaatiin kan raabsamudha. Waarshaalee mootummaa fi dhuunfaa keessatti kan oomishamudha. Waantota zayitiin irraa oomishamu tarreessuu dandeessaa?

Gammachuun miira gaarii fayyaa namaatiif barbaachisaadha. Kana irraa ka'uudhaan namoonni yeroo waanta isaanitti tolu argan gammachuu qabaatu. Kana malees gammachuu irraa kan ka'e namoonni baay'een kolfa isaaniitiin calaqqisiifatu. Kun immoo miidhagina isaaniis dabaluu danda'a.

Iddoo kanatti namoota shan taa'anii argamaa jiran argaa jirra. namoonni kun namoota baay'ee miidhagoo kan ta'anidha. akkasuma illee namoota kan keessaa namoonni lama nama gurguddoo kan taa'anidha. namoonni sadii ammoo daa'imman kan taa'aniidha.

Mukeen uumama naannoof miidhagina addaa kennan keessaa isaan tokko. Mukkeen kunis sanyii yookaan gosoota gar garaa fi maqaa gara garaa kan qabanidha. Suura irratti kan argamu muka maqaan isaa Gaattiraa jedhamudha.

Kun konkolaataa fe'iisaa Iyizuuzuu jedhamuudha. Konkolaataan kun fe'iisa garaa garaa iddoodhaa gara iddootti sochoosuuf kan gargaarudha. Konkolaataan kun dudduuba isaan bakka itti ba'aa baatu kan qabu yoo ta'u, fuuldura isaan ammoo bakka konkolaachisaan taa'ee oofu qaba.

Biyyi keenya Teebbiitti fayyadamuu edda eegaltee baay'ee bubbulteetti. Kana irraa ka'uudhaan Odeeffannoo karaa isaa darbu baay'ee argachaa turte. Kana waanta ta'eef akka biyya keenyaatti guddina muuziqaas akka gabbifattu taasisuu danda'eera. Kun immoo guddina aartii biyya kanaa sabaluu danda'eera.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun barattoota taa'anii barnoota barachaa kan jiranidha. barattoonni kun kutaa ykn kilaasii barnootaa keessa jirru. barattoonni kun nama lama lamaan kan taa'aa jiranidha. akkasuma illee barattoonni kun baay'inaan argamaa jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun koppii ykn iskiriptoo baay'ee taa'an argaa jirra. iskiriptoon kun baay'inni isaa kudha shan kan tahedha. akkasuma illee iskiriptoo kun faayidaa hedduu kan qabudha.

Oomishni qonnaa biyya keenya Itoophiyaaf lafee dugdaa ta'uun tajaajila. Dur qonni bifa aadaan sangaan adeemsifamaa kan ture yoo ta’u amma suuta suuta tiraakteraan bakka buufamaa jira. Suuraa kanarratti immoo yeroo konkolaataan midhaan haamamu argina.

Ijoolleen nama akka isaaniitti amala ijoollee agarsiisaa isaan wajjin taphatu argachuu barbaadu. Kun immoo sammuu nagaa qabaatanii akka isaan guddatan taasisuu danda'a. Kana waanta ta'eef yeroo ammaa kana qophii ijoollee karaa miidiyaa baay'ee qopheessuudhaan itti fayyadamaa jiru.

Hoggantoonni ol'aanoon Itiyoophiyaa tarree galanii dhaabbachaa jiru. Isaan keessa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanach Abeebee ni argamu. Jalaan Afaan Amaaraan ' Oduu Amaariffaa Sa'aatii Ja'aa ' jedhu Afaan Amaariffaatiin barreeffamee jira.

Itoophiyaa keessa paartiilee siyaasaa hedduutu jira. Paartiiwwan kun yeroo ammaa hariiroo qabaachuudhaan biyya kanaaf yaadota gaarii ta'an maddisiisanii itti fayyadamu. Kana waanta ta'eef yeroo ammaa paartiin heddummachuun isaa rakkoo itoo hintaane faayidaa ta'aa jira.

Dubartoonni kunneen haadholee biyya hindii dha. Haadhleen kunneen uffata aadaa isaanii haalluu adii fi cuquliisa qabu kaaawwatanii galma keessatti walitti qabamanii jiru. Hindiin biyya kibba dhiha eeshiyaa keessaa ishee tokko yoo taatu, hedduummina ummataan addunyaa irraa tokkoffaa dha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa jirru kun teessuma bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan tahedha. akkasuma illee teessumni bifti isaa gurraacha kan tahedha. teessumni kun teessuma eenyuti? teessumni kun eessatti argamaa jira?

Qubeen afaan Oromoo kan dhaloonni amma itti dhimma ba'u kun, kan wareegamni lubbuu fi beekumsi beektota Oromoo hedduun irratti dhagala'edha. Warreen ga'ee guddaa taphatan keessaa immoo namni baay'ee beekamaan Hayilee Fidaadha.

Kun dubartii bishaan lagaa waraabaa jirtuudha. Dubartiin kun bishaan kana qodaa bifa keelloo qabuutti bishaan kana waraabaa kan jirtu yoo ta'u, namoonni biroonis bishaan kana waraabuu gara iddoo bishaan ciisaa kanaa dhufaa jiru.

Leenci bineensota addunyaa kana irra jiran keessaa baay'ee cimaadha. Haata'u malee akkuma ummuriin isaa dabalaa adeemuun humni isaas dadhabaa adeema. Kun immoo seera uumamaa waanta ta'eef uumama baay'eedhaaf waanta hinoolledha. Bineensi kun yeroo dulloometti akka durii fiigee adamsee nyaachuu dadhabaa adeema jechuudha.

Gaarri gudaa akka malee bal'aan bosonaan uwwifamee jira. Bosona gaara uwwisee jiru keessaa kattaa adiin ni mul'ata . Bosonni gaara uwwisee jiru kun mukkeen gurgudddoo fi gaggabaabaan guutamee jira .

Kun miila nama kophee adii uffatee deemaa jiruuti. namni kun uffata bifa diimaa uffatee kan jiru yoo ta'u, karaa irra imalaa jira. Namni kun miila tokko lafa kaa'ee isaa kaan ammoo ol fuudhee tarkaanfataa jira.

Suuraa atileet Haaylee Gabira Sillaasee yeroo inni daandii fiigichaa irra atileetota ka'aan dura bu'ee fiigaa jiruudha. Haayilee duubaan atileetonni sanyiin isaanii adda adda ta'e walitti siqanii fiigaa jiru. Atileet Haayileen dorgommii fiigichaa addunyaa irratti seenaa guddaa qaba.

Meeshaalee miidhaginaa teessuma irra kaawwamanii jiranii fi fannifamanii jiranidha. Jabanaan tokko kan teessuma ishee irra godhamtes ni mul'atti. Meeshaalee kanaan duubatti waan akka adii wayii kan fakkatu baala Sanaa achitti ni Mul'ata.

Akka biyya kanaatti namoonni konkolaataa oofan baay'een isaanii haala gaariidhaan konkolaachisu. Haata'u malee namoonni tokko tokko immoo seera kana cabsuudhaan balaa baay'ee itoo isaan qaqqabsiisanii agarra. Kun immoo badii lubbuufi qabeenyaatiif sababa guddaa ta'aa jira.

Saayiniin kun sibiila irraa kan tolfamtu yoo taatu, nyaata jajjaboo fi lallaafoo baachuuf kan gargaartudha. Meeshaan kun ciree ganamaa yeroo bunni namootaaf dhiyaatu itti namaaf kennuuf kan gargaartuu fi ijoollotaaf nyaata itti kan laatanidha.

Yeroo waqtiin oomishaa ga'u qonnaan bulaan Kamuu gara qonnaatti ba'a. Qonna isaa kana immoo qofaa isaa gixuun itti ulfaachuu danda'a. Kanaaf namoota ollaa isaa fi naannoo isaa jiraatan daboo kadhachuun sangoota isaaniitiin akka isaaf qotaniif isaan gaafata jechuudha.

Minjaala uffata diimaa uffatee ni jiru, jala teessoowwan lama galanii jiru. Minjaala diimaa uffate fuuldura dhugaatiin burcuqqootti guutamee taa'aa jira. Kana malees, namoonni minjaala marsanii taa'anii taphachaa jiru. Teessoon minjaala seenee jiru gurraacha.

Qarooma addunyaan yeroo ammaa irra geesse irratti hundaa'uun biyyi keenyas hojii baay'ee hojjechaa jirti. Kana irraa ka'uudhaan biyyi keenya haala kanfaltii maallaqaa ishee fooyyessuu dandeesseetti. Kun immoo maallaqa harkatti baachuun hafuudhaan karaa bilbila harkaatiin xumuramuun eegalameera.

Obbo lidatuu Ayyaalew jedhama. Nama siyaasaati. Kana dura paartii ummata amaaratiif quuqamu wayii hooggana ture. Amma garuu paartii isaa sanas dhiisee biyya alaatti argama. Namichi kun uffata akkamii uffatee jira?

Hoollataan nyaata biyya keenya keessatti nyaatamudha. Nyaanni kun anniisaa kennuu danda'a jedhamee waanta amanamuuf namoonni biyya kanaa baay'inaan soorratu. Keessumaa Oromiyaa Shawaa lixaafi Shawaa kibba lixaatti akkasumas naannoo uummattoota kibbaa keessatti nyaata baramaadha.

Kuni Haadholii Amaaraa, Itoophiyaa keessatti argamanidha. Haadholiin kun akka uffata aadaa isaanii bifa adii qabu uffatanii yoo geeraran mul'atu. Isaan keessa isheen tokko meeshaa waraanaa kilaashii fakkaatu baattee gaafa fokkortu mul'ata.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa argaa jiru kun mana bareedaa fi miidhagaa kan tahedha. akkasuma manni amma argamaa jiru kun mana kutaa hedduu kan qabudha. manni kun qorqorroon isaa qalama diimaa dibamee jira. manni kun kan eenyuti?

Dhugaatiiwwan kunneen dhugaatii lallaafaa dha. Dhugaatiin lallaafaa kun maqaan isaa kun Goofaree kan jedhamu yoo ta'u, dhugaatii lallaafaa baroota dhihoo keessa oomishamuu eegalee dha. Dhugaatiin lallaafaa alkoolii guutumaan guututti of keessaa hin qaban.

Bakka kanatti kan argamu bakka bareedaa kan diikooreeshinii gara garaan miidhagfamee argamudha. Bakki miidhagfamee argamu kunis yeroo gara garaa fi sagantaa gara garaa irraatti dhimma irra kan ooludha. Fakkeenyaaf yeroo cidhaa.

Meeshaaleen jedduun mana keessatti tajaajila ni kennuu. Meeshaaleen kunniin keess kaawwachuuf, irratti bilcheessuuf, itti naqachuuf, irratti nyaachuuf, ittiin waraabbachuu fi kanneen kan fakkaataniif kan oolanidha. Maqaan isaanii adda addaa fi tajaajilli isaaniis akkasuma. Suuraa kanarratti immoo meeshaa ittiin waa bilcheessan argina.

Mana waarshaa bakka wantoota warshaalee keessatti hojjatamanii gurguraman itti oomishamanidha. Balballi waarshaa kanaa diimaa yoo ta'u qorqoorroon isaa immoo daalachadha. Manni waarshaa kun maaltu itti oomishama jettee yaaddaa? Naannoon kun maalif callisaa ta'ee?

Kun poolisii seera tiraafikaa kabachisaa jirtuudha. harka isheetti waan akka galmee wayii qabattee jirti. Dubartiin kun uffata dambii tiraafikaa uffatte argamti. Karaa kana gamatti mukkeen gurguddootu jira. Karaa kana irra konkoolaataa meeqatu imalaa jira?

Mucaa gurraachi tokko gommaa akka geengootti hojjatee muka qalloon dhiibee oofaa jira. Mucaan gommaa oofaa jiru kun harka isaa ol qabee nagaa gaafachaa gommaa isaa konkolaachisaa jira . Karaa harka mirgaa isaatti daggalli wayii jira.

Namootni aangoo gurguddaa qaban naannoo kanatti argamu. Namoota kanneen keessaa muummicha ministeera Itiyoophiyyaa kan ta'e Dr. Abiy Ahmad ni jira. Dr. Abiy Ahmad dabalatee namootni hedduun dhaabbatanii kabaja walitti agarsiisaa jiru.

Kuni asxaa kilabii kubbaa miilaa Jimmaa Abbaa Jifaari. Asxaa kana irratti marcumni mootiin Abbaa Jifaar fayyadamaa ture, miila sadi kan qabu nii mul'ata. Marcuma kana irra ammoo kubbaatu kaawwamee jira. dudduubi fakkii kana gurraacha'aa fi dukkanaa'adha.

Dubartiin kun nyaata qopheessuf wantoota ishee barbaachisan hundaa guuttattee nyaata qopheessaa jirti. Wantoonni akka killee, zayiita fi mi'eessituwwan garaa garaa dhiyaatanii jiru. Daa'imman bakka isheen nyaata itti qopheessuf jirtu kana ishee faana jiru.

Magaalaa Finfinnee keessatti konkolaataa uummataa baay'eetu argama. Haata'u malee baay'ina uummataa magaalaa sana keessa jiraatu wajjin walmadaaluu hin dandeenye. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een karaa irra dhaabbachaa oolu. Kana malees hattoota baay'eetu konkolaataa kanatti dhimma baha waanta ta'eef namoonni baay'een ni balaaleffatu.

Kuni bakka itti konkolaataan halluu biraa itti dibamuudha. Namichi tokko uffata uffatamee konkolaataan ittiin miicamu uffatee konkolaattota halluu dibaa jira. Konkolaattonni bakka kana dhaabataaa jiran baay'inni isaanii lakkoofsaan meeqa ta'u?

Addunyaan kun ammuma ooltee bultu waanta haaraa uumaa jirti. Kun immoo namoonni baay'een akka itti fayyadaman taasisa. Kanneen keessaa tokko sagalee guddistuudha. Meeshaan kun sirboota garaa garaa sagee olkaasuudhaan dhageessisuu waanta danda'uuf bakka hedduutti barbaadamaa ta'eera.

Kuni selii yookiin taaworii telekominikeeshiniif tajaajila kennudha. Sibiila irraa kan tolfameedha. Toowirichi asii ol baay'ee dheerata. Gubbaa fi cinaa isaatti tajaajila kominikeeshinii kennuuf kan oolan meedhaaleen garaa garaa irratti hidhamanii jiru.

Beeyiladoonni kunneen, maqaan isaanii gaala jedhama. Gaalli beeyiladoota manaa haala qilleensaa naannoo gammoojjii ta'e keessa jiraatan yoo ta'u, tajaajila geejibaa, tajaajila nyaata foonii fi tajaajila dhugaatii aannanii kan biroo kana fakkaatan ni kennu.

Kun maasii baay'ee bal'aa ta'ee fi oomisha midhaanii wal fakkaataan uwwifamee argamuudha. Oomishi kuni reefu margee guddachaa jira. Ommishi kun sararaan kan faca'edha. Gidduu maasii kanaatti ammoo sararri dheeraan maasii kana bakka lamatti adda baasu tokkotu jira.

Kun namoota gosa ispoortii dadacha'uufi gaggaragaluu barachaa jiraniidha. Ijoollee kan keessaa gurbaan inni tokko duuban garagaluun harka isaan lafa qabatee kan jiru yoo ta'u, inni tokko immo garaa isaa irratti garagalaa jira. Ijoollenn kan biraan ammoo dhaabatanii ilaalaa jiru.

Kun iddoo muki itti gurguramuudha. Bakka kanatti muka gosa garaa garaatti bocamuun gurgurama. Barjaawwan waa'ee iddoo gurgurtaa kanaa himan utubaa sibiilaatiin fannifamanii jiru. Bakka kanatti wanti biraa maal fa'aatu jira?

Kun dhugaatii alkoolii biiraa, burcuqqootti buufamaa jiruudha. Alkooliin kun qodaa yookiin qaruuraa itti saamsamee dhufe keessaa yeroo itti burcuqqootti buufamaa jiruudha. Burcuqqooon kun hammaan guddaa fi qabannaa harkaa kan qabuudha.

Kunneen daa'imman barachaa jiranidha. Daa'imman kunneen teessoo irra taa'uun barruulee isaanii ilaalaa jiru. Barattoonni kunneen ijoollee xixiqqoodha. Kutaa isaan keessa taa'anii barachaa jiran kanatti gosti teessoo pilaastika irraa hojjatametu argama.

Kuni asxaa yookiin immoo loogoo kilabii kubbaa miilaa Qiddus Goorgissiiti. Loogoon kun gubbaa isaa irraa urjii qara shanii baay'inni isaa torba ta'etu irra jira. Naanawni loogoo kana sarara diimaadhaan itti naanneffamee jira.

Kun dargaggoota hiriyaa walii ta'an yoo ta'u, wal hammatanii jaalala walii qaban walitti agarsiisaa jiru. Dargaggoonni kun naannoo bosonaa kan jiran yoo ta'u, alarra lafa taa'anii kolfanii taphachaa jiru. Daa'imman illee qabatanii argamu.

suuraa kana irratti kan arginu kun biqiltuu muuzii jedhamu dha. biqiltuun kunius tooraan dhaabbatee kan jiruu fi baalli isaas immoo haalaan kan bargaage dha. kunis immoo baay'inaan oomishamee bahuudhaan gabaaf kan dhihaatudha.

Kun abbootii yookiin jaarsolii Walaayittaati. Namoonni kunneen uffata aadaa ummata Walaayittaa uffatanii ulee qabatanii deemaa jiru. Xiqqoo achi irraa siqee ammoo shamarran uffata aadaa Oromoo uffatan ni argamu. Bakki namoonni kun itti argaman lafa margaadha.

Namoonni baratanii waantota garaa garaa barreessuu fi dubbisuu danda'an yaadannoo guyyaa guyyaa irratti qabatan isaan barbaachisa. Yaadannoowwan walirra kaa'amanii jiran kunneen hamma adda addaa kan qabanii fi yaadannoo irratti qabuuf kan gargaaranidha.

Kun mana jireenyaa bareedaadha. Manni kun foddaa fi seensa garaa garaa kan qabuudha. Manni kun halluu adii kan dibame yoo ta'u, lafti isaa seeraamikiidhaan kan guutameedha. Manni kun bifa rogarfeetiin kan ijaarameedha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma argaa jirru kun namootaa baay'ee kan taa'anidha. Namoonni kun namoota luba ykn qeesii amantaa ortodoksii qofa hordofanidha. Luboonni kun hundi isaanii uffannaa gurraachaa uffatanii jiru. Namoonni Kun eessatti argamaa jiru?

Iddoo kanatti mana baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan baay'ee namatti toluu argaa jirra. manni kun mana jireenyaa namni dhuunfaan ijaarrateedha. akkasuma illee manni kun dallaan isaa dhagaadhaan ijaaramee akka ajaa'ibaatti bareedee jirudha.

Mana kuusaa wantoota gara garaa yookaan ammoo dunkanaa jedhamuun kan beekkamudha. Kunis wantoota nyaataaf oolan gosoota kuduraa fi muduraa gara garaa kan of keessaa qabudha. Fakkeenyaaf muuzii, habaabii fi kanneen biroodha.

Namni kun nama siyaasaa yoo ta'u, maqaan isaa Pireezidant Girmaa Waldagiyoorgis jedhama. Obbo Girmaa Waldagiyoorgis pireezidantii mootummaa Federaalawaa, Deemookiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa ta'uun waggoota hedduun dura kan tajaajilan yoo ta'u, waggoota muraasa dura lubbuun darbaniiru.

Kuni meeshaa elektirooniksii maawuzii jedhamuudha. meeshaan kun kompitaraan wal qunnamsiisuun kompiitara to'achuufi ittiin tuttuquuf gargaara. Meeshaan kun wadaroo maleessa yoo ta'u, bifa gurraacha kan qabuudha. Meeshaa kana cinaa isaatti maaltu argama?

Kun Ministeera Mummee Itoophiyaa Dr Abiy Ahimad yoo ta'u, walgayii Bakka Bu'oota Ummataa irratti osoo haasaa godhaa jiruuti. Bakki inni dhaabatee haasaa godhaa jiru kun waltajjii irra yoo ta'u, waraqaawwan garaa garaa qabatee jira.

Hirmaannaa uummataa dabaluuf waliin dubbii fi haasaa taasisuun karaa isa jalqabaati. Namoonni baay'inaan walitti qabamanii jiran kunneen marii kan taasisaa jiran yoo ta'u, maloota wal dhabdee furuu keessaa tokko hojiirra oolchaa jiru.

Barattoonni daree barnootaa keessa taa'anii barachaa kan jiran yoo ta'u, barsiisaan ammoo qabee dhaabatee barsiisaa jira. Barsiisaan kun uffata dambii barsiisotaa kan ta'e gaawonii adii uffatee barsiisaa jira. Barattonni ammoo yaadannoo qabachaa jiru.

Kun qonnaan bultoota midhaan dhahaa jiraniidha. Qonnaan bultoonni kun midhaan kana erga hololchanii booda qabanii calleessaa jiru. Namooti bakka kanatti argaman lama yoo ta'an, meeshaa muka irraa hojjatameen midhaan kan dhahaa jiru.

Kun oomisha muduraa muuzii mukatti fannifamee gurgurtaaf dhiyaatedha. Oomishi fuduraa kan biraas kanneen akka habaabii fi timaatimii faa kan jedhaman lafa irratti argamu. Bakki kun bakka muduraaleen itti gurguramanidha. Fuuldura muduraalee kanaatti maaltu argama?

Kun meeshaa wantoota ittoof ta'anii fi wantoota nyaataman kan biraa ittin muruuf gargaarudha. Meeshaan kun sibiila fi muka irraa kan hojjatameedha. meeshaan kun minjaala irra ka'amee kan jiruudha. Meeshaa kun hammi isaa guddaadha.

Afirikaan ardii biyyoota hedduu qabdu keessaa tokko kan taatee fi baay'inni uummata achi keessa jiranii saffisaan dabalaa kan jirudha. Dubartiin kun daa'imman lakkuu deessee guddisaa kan jirtuu fi fal'aanaan soorata kennaafii kan jirtudha.

Kuni hoogganaa Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaati. Namni kuni hogganaa Komishinii Marii Biyyaalesaa ta'ee gaafa muudamu kakuu raawwachaa osoo jiruuti. dudduuba isaanii alaabawwan naannolee fi kan mootummaa federaalaa ni mul'ata. Kan kakuu kana kakachiisaa jirtu adde Ma'aazaa Ashannaafii jedhamti.

Konkolaataan sitti ni mul'ataa?.halluun konkolaataa kanaa diimaa moo gurraacha?. konkolaataan Kuni namoota muraasa moo namoota hedduu yeroo tokkoon tajaajiluu danda'a?. konkolaataan faayidaa ni qabaa?. Faayidaan konkolaataa maalidha?. konkolaataan. inni balballi Isaa banamee jiru meeqa?.

Nama argaa kan jirrudha. Namni kunis saalaan dubara kan taate yoo taatu isheenis bahaa dugda ishee irratti baattee deemaa kan jirtudha. Kan isheen baattee deemaa jirtu kunis muka boqqoolloo jedhama.

Kun intalli uffata aadaa Itoophiyaa, bifa adii qabu uffatte yeroo buna shiniitti buuftee kennaa jirti. Sukkaarri kan bunatti naqamee dhugamu illee baattoo isheen buna ittiin kennaa jirtu irra jira. Hammi shinii baattoo kana irra jiruu sadiidha.

Dhugaatii biiraa bilillee halluu gurraacha qabuun jirudha. dhugaatiin biiraa Kuni maqaan isaa biiraa beddellee jedhama. bililleen Isaa suuraa weennii mukarra taa'uu ofirraa qaba. dhugaatiin Kuni dhugaatii alkooliiti. dhugaatiin Kuni nama baay'isee dhuge ni macheessa.

Kuni Oomisha dinnichaa jedhamuudha. Oomishi kun gosaa dinnichaa ta'ee baay'ee kan mi'aawu fi bifa diimaa qabuudha. Reefu lafa jalaa qotamee gaafa bafamuudha. Biyyeen irraa mul'ata. Biyyeen isaa jiidhaadhaa fi diimaadha.

Kun barjaa waa'ee mana fuulleen ijaa itti gurguramuu haasa'uudha. Barjaa kan a irratti barreeffamni garaa garaa waa'ee dukkaana kanaa odeeffannoo kennu barraa'ee argama. qarqara lamaanitti ammoo suura mataa namoota lamaatu jira.

Akka aadaa biyya keenyaatti saboonni baay'een isaanii uffata aadaa adii ta'e fayyadamuudhaan beekamu. Kana irraa ka'uudhaan namoonni huccuu aadaa gurguran waanta kana dhiyeessu. Kanaaf uummanni keenyas bitachuudhaan itti fayyadamu. Kun ta'uun isaa immoo biyyi keenya uffata adiidhaan beekamuus dandeesseetti.

Suura kana irratti kan mul'atu yookiin argamu oomisha kuduraafi muduraa adda addaati. Namoonnis oomisha kana haala gaariin mala saararaa fayyadamuun, jallisiidhan oomishaa jiru. Yeroo ammaas kunuunsa addaa laachaafiti kan isaan jiran.

Maatiin waliin ta'anii nyaata nyaachaa jiru. Abbaa fi haati immoo wal ilaalanii kolfaa jiru. Daa'imni takka aannan dhugaa kan jirtu yommuu ta'u, takka immoo ishee aannan dhugaa jirtu ilaalaa jirti. Baay'inni maatii kanaa meeqa?

Kun Obbo Dammaqaa Mokonniin jedhama. Itti Aanaa Muummee Ministeeraa Itoophiyaa nama tureedha. Amma aangoo irraa gaggeeffamaniii jiru. Obbo Dammaqaan suufii bifa keelloo qabu uffatanii argamu. Obbo Dammaqaan ija isaanitti maal godhatanii argamu?

Hadurreen kun hantuuta argitee achii ol ilaalaa jirti. Isheenis naannoo ol ka'aa mana keessatti argamu irra dhaabattee achii ol ilaalaa kan jirtudha. Mana keessaa hantuuta adamsitee nyaachuun qabeenya balaa irraa eegdi.

Kunneen namoota eebba poolisootaa irratti argamaniidha. Namoonni kunneen hooggantoota poolisii fi waayillan isaaniti. Namoonni kunneen teessoo isaanii irraa ka'anii warra leenji'aa turaniif kabaja agarsiisaa kan jiranidha. Fuuldura isaanitti minjaalli waa irra kaawwatan ni argama.

Midhaan Kuni naannawa qilleensa gammoojjii moo gaarren gubbaatti baay'inaan oomishama?. Midhaan Kuni maqaan isaa maal jedhama?. Balli midhaan kanaa babal'aa moo qaqal'aadha?. Midhaan Kuni faayidaa nyaataaf ni oolaa?. Nyaatawwaan akkamii hojjachuuf kan ooludha?.

Amantiin kiristaanaa barumsa macaafa qulqulluu kan qabuu fi amantoonnis waan macaafni qulqulluun jedhu amantiin kannfudhatanidha. Akka kitaaba qulqulluutti gooftaan Yesus Kiristoos mooraa loonii keessatti dhalate. Suuraa kanarratti kan arginus akkataa dhaloota Yesus kan himudha.

Qaamoleen mootummaa bakka garaa garaa irra jiran uummata isaanii sadarkaa gandaatti gadbu'uudhaan haasofsiisuudhaan, tajaajila isaan barbaadan kennuufiin barbaachisaadha. Kun ta'eera taanaan lammiileen biyya tokko keessa jiraatan jireenya qananii akka isaan jiraatan taasisa.

Akka karoora mootummaa biyya kana bulchaa jiruutti ijaarsa hedduutu adeemsifamaa jira. Kana waanta ta'eef aanga'oonni mootummaa biyya kana keessa jiran sadarkaa isaan irra jiran deemanii ilaaluudhaan warra hojjechaa jiran jajjabeessaa jiru.

Oromoon namoota jajjaboo fi dhibbaa uuman hedduu kan lubbuun hin jirree fi kan lubbuun jiranis ni qabdi. Namoonni kunniin Oromiyaa fi Itoophiyaaf namoota bua'aa guddaa buusanidha. Isaan keessaa Doktar Hayilee Fidaa isa tokko.

Meeshaan kun dhangala'oowwan garaa garaa baachuu fi ittiin buusuuf kan namoonni itti gargaaramanidha. Halluu keelloo kan qabuu yoo ta'u, laastikii irraa waarshaa keessatti oomishamee maamiltootaaf kan qoodamudha. Meeshaa yeroo dhiyoo dhufedha.

Namoonni baadiyyaa keessa jiraatan haalota hinmijanne baay'ee isaa keessa darbuudhaan jireenya isaanii gaggeeffatu. Kana keessaa tokko mul'istuu isaa kan ta'e bakki gabaa isaa irraa fagoo waanta ta'eef harreefi humna isaanii fayyadamuudhaan lukaan daandii dheeraa deemanii gabaa oolanii galu.

Nyaata foonii nyaachuun qaama keenyaaf fayyummaa isaa fi jabina isaaf baay'ee barbaachisaadha! Nyaanni kun gosa garaa garaa irraa kan hojjetamee jiruu fi namoota fedhii nyaachuu qabaniif kan dhiyeeffamee jiru dha.

Dubartiin haalluu gogaa qaamaa diimaa ta'e qabdu kun uffata aadaa uffattee fi rifeensa ishee gadi sirreeffattee jirti. Dubartiin kun uffata aadaa saba Oromoo kaawwattee fi faaya callee kaawwattee akkasumas harka isheetti immoo ciicoo qabattee jirti.

Kun baanarii beeksisa bunaa kan 'Akkoo Kooffii' jedhamuuti. Baanarii kana irratti barreeffamni afaan Amaariffaa fi Ingiliffaan barraa'e ni argama. Barreefamni kun halluu gara garaan kan barraa'e yoo ta'u, halluuwwan akka diimaa, cuquliisa fi magariisni ni argamu.

Kuni Iddoo konkolaattonni xixiqqoon bifa tokko fi walfakkaataa ta'an itti walitti qabamanii argamaniidha. Konkolaattonni kun qarqara daandii guddaatti walitti qabamanii argamu. Konkolaattonni kun cinaa isaaniin foddaa lama kan qaban yoo ta'u bifti isaanii gara gubbaan magariisa, cinaan isaanii ammoo keelloodha.

Iddoo kana wanti nuti argaa jirru kun bineensa baay'ee cima taheedha. bineensi kun maqaa isaa leenca jedhama. bineensi leenca jedhamu kun mootii bineensota hundumaa kan taheedha. akkasuma illee leenci kun foon duwwaa kan nyaatu ykn kan sooratudha.

Addunyaan kun pilaanetii dhalli namaa qomoo garaa garaa irra jiraatudha jedhamee yaadama. Ijoollonni kunneen naannoo lagdi jiru dhaabachaa kan jiran yommuu ta'u, hundi isaanii kudhaama morma irraa kan qabani dha.

Konkolaattota daandii magaalaa keessaa irra baay'inaan tajaajila geejjibaa kennaa jiranii fi seera eegsisaa konkolaataa kan daandii gidduu dhaabbatee dabaree dabareedhaan akka adeeman taasisaa jiru. Seera eegsisaan balaan konkolaataa akka hin uumamneef nama gahee guddaa taphatudha.

Koophee gurraacha kan yeroo baay'ee dubartoonni cidhaa fi sagantaa adda addaa yeroo deeman, akkasumas bashannana deeman kaawwatan yommuu ta'u, gatiin isaa baay'ee qaaliidha. Kopheen Kun karaa duubaa baay'ee ol ka'aadha.

Dhaabbilee dhuunfaa dabalatee, akkasumas kan mootummaa oomisha yookaan waajira isaanii beeksifachuuf beeksisa maxxansu. Fakkeenyaaf Waajjirri qajeelcha poolisii Oromiyaa maxxansuu danda'a. Kan maxxanfamu immoo iddoo konkolaataan dhaabbatutti yookaan karaa gubbaatti ta'uu danda.

Kuni namoota uffata aadaa Oromoo uffatanii, faayamanii bareedanii walii wajjin haasa'aa jiranidha. Bakki isaan itti argaman kun lafa gogaa fi diriiraadha. Dudduuba isaanii biqiloonni lafa gogaatti marganiifi manneen biyyee fi muka irraa ijaaramantu jira.

Akka biyya keenyaatti namoonni baay'een loon hedduu qabaachuudhaan beekamu. Kun immoo akka qabeenyaatti ilaalama. Haata'u malee loon hedduu qabaachuun isaanii gaarii ta'us sanyii filatamaan baay'inaan waanta hinjirreef bu'aa guddaa irraa argachaa hinjiran

Biiraan Habashaa jedhamu biyya keenya keessatti dhugaatii baay'ee beekamaadha. Dhugaatiin kun biyya kana keessatti waanta oomishamuuf baay'inaan fayyadamtootaaf raabsamuu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een dhugaatii kana fayyadamaa jiru. Kun immoo warshaa kanaaf galii guddaa galchuu danda'eera.

Bakkeewwan hojii baay'eetti namoono hojii guyyaa hojjetan konkolaataa fe'isa namootaa irratti humnaa ol baay'atanii irra taa'uudhan gara hojii sanaa deemu. Sababa kanaatiin namoonni baay'een lubbuun isaanii darbuu danda'eera. Kana waanta ta'eef warri hojii tokko hojjechiifatu tajaajila geejibaa mijataa ta'e qopheessuun dirqama jechuudha.

Namoota baayyatanii jiran argaa kan jirrudha. Isaanis namoota kubbaa miilaa taphachaa turaniifi isaanuma cinaan ammoo ammayyuu namoota kubbaa kana taphachaa jiran argaa kan jirrudha. Warri taa'anii jiran leenjisaa isaanii waliin kan jiranidha.

Namoonni biyya tokkoo gara biyya biraa deemanii haala teessuma lafaa fi aadaa hawaasa naannoo isaanii irraa adda ta'ee daawwatu. Yeroo daawwannaa kana deeman immoo gurmuun yookaan immoo kophaa isaanii ta'uu danda'a.

Kuni daandii asfaaltii dheeraadha. Daandii kana irra konkolaataa garaa garaatu deema. Cinaan isaa awwaara qaba. Konkolaattonni garaa garaa kara kana irra imalaa jiru. Cinaa karaa kanatti ammoo achi fagaate manneen ni argamu.

Biyyi keenya hawwata Turiizimii hedduu waanta qabduuf daawwattoota baay'eetu waggaa waggaadhaan gara biyya kanaa dhufee daawwata. Kana irraa ka'uudhaan mootummaanis yeroo ammaa kana hojii guddaa waanta kana irratti hojjechaa jira. Kun immoo faayidaa biyya kanaa dabalaa jira.

Kun bineensa bosonaa Waraabessa jedhamudha. Bineensi kun bakka baay'etti kan argamu yoo ta'u yeroo baay'ee halkan deemudhaan beekama. Bineensi kun beelladoota mana illee kan nyaatudha. Xiyyeeffatee waa ilaalaa jira. Bakki bineensi kun itti argamu cinaa isaatti maaltu argama?

Kun taappellaa bakka mana rifeensa itti sirreeffataniiti. Taappellaa kana irratti barreeffamoonni garaa garaa kan waa'ee mana rifeensaa kanaa odeeffannoo kennan irratti barraa'anii argamu. Akkasumas akkaataan rifeensa itti muratan garaa garaas irratti ni argamu.

Dhalli namaa jireenya isaa gaggeeffachuuf hojiiwwan adda addaa irratti bobba'ee jiraata. Namoonni tokko tokko lafa gabaa iddoo namoonni itti hedduummachuu danda'anitti deemanii wantoota adda addaa gurguru. Keessumaa harmooliin dhala isaanii guudifachuuf jecha gabaa deemanii waan hedduu gurguru.

Dunkaana meeshaalee gatijabbeessaa fi haarawaa ta'an keessatti gurguramu yommuu ta'u, meeshaalee barnootaaf barbaachisan kan akka kobbee halluun adda addaa fi kan daa'imman yeroo guyyaa dhalootaa isaanii kabajatan mataa isaaniitti godhatanidha.

Kun oomisha dibataa pilaastikatti naqamee jiruudha. Oomishi dibataa kun bifa diimaa kan qabu yoo ta'u, ala qodaa isaarratti barreefamni adda addaa waa'ee dibata kanaa ibsu irratti barraa'ee jira. Qodaan kun maal irra taa'ee jira?

Kun loogoo yookiin mallattoo dhaabbata 'Laayinee' jedhamuuti. Loogoon kun bifa adii kan qabu yoo ta'u, barreefamni isaa bifa magariisa kan qabuudha. Boci loogoo dhaabbata kanaa maal akka fakkaatu himuu dandeessaa?

Mana jireenyaa dhaabaan Isaa mukaa fi dhoqqeedhaan ijaarameedha. manni Kuni dhoqqeen maarigaa Isaa u'uramee Kan jiru yoo ta'u Akka manni Kuni maarigamee hin geeffamne agarsiisa. gubbaan mana kanaa qorqoorroo irraa akan ijaaramedha.

Kuni barjaa baankii daldala Itiyoophiyaati. Barjaa kana irratti barreeffamni afaan Amaariffaa fi Ingiliffaan barreeffame ni jira. Mukkeen garagaraa naannoo kana kan jiranii fi manni dhagaa irraa ijaarame iddoo kana kan jiruudha.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun intala bareedduu fi intala baay'ee miidhagduu kan taateedha. intalli Kun intala buna gurguraa jirtuudha. akkasuma illee wantoota hedduu argaa jirta. wantootni argamaa jiran kunis jabanaa, shinii, Fi kanneen kana fakkaataniidha.

Kuni oomisha boqqolloo tarree galee dhaabate yoo ta'u, margee guddatee sanyii godhachuu jalqabee jira. Boqqolloon margee baay'ee lafa irraa kan dheeratudha. Baalli isaallee bal'aa fi dheeraadha. Boqolloon gosa nyaata garaa garaa qopheessuf oola.

namoota sadi ta'anii karaa irra deemaa jiran argaa kan jirrudha. isaani namoota maanguddoo yookaan harmoota ta'anidha. wal waliin karaa ka irra deemaa jiru. bakki isaan itti argamaa jiran kun ammoo baadiyyaadha.

Kuni haadha ilmoo baattee baala nyaatamu wayii akka goguuf alatti aduu keessa afaa jirti. Baalli kun bakka baay'eettii afamee argama. Bakki isaa lafa diriiraa marga qabuudha. Haati kun mataatti shaashii marattee jirti.

Kun miila dubartii faaya sibiilaa wayii of irraa qabduudha. Miilli dubartii kanaa dibata qeensa miilaa diimaa dibamee jira. miilli kun inni tokko qubaan dhaabatee argama. Miilli dubartii kun maal irra dhaabatee argama?

Mana Halluu keellootti dhiyaata dibamedha. Utubaan manichaa ifatti mul'ata. Foddaan manichaa fi balballi manichaas ni mul'atu. Balballi isaa halluu manichaa irraa gargari. Foddaan isaa immoo halluu gurraacha kan dibame fakkaata.

Shaayiin akka addunyaatti dhugaatii baay'ee jaalatamaadha. Haata'u malee yeroo dhugamu waantonni mi'eessuudhaaf itti naqaman fedhii namootaa dabaluu keessatti qooda baay'ee qabu. Kana keessaa tokko sukkaaradha. Sukkaara kana immoo namoonni muraasni waanta hinjaalanneef xiqqeessanii warri itti fayyadamanis jiru.

Kuni shamarree bareedduu Oromoo uffata aadaa Oromoon miidhagdee, gammaddee yeroo kolfitu suura fudhatamedha. Morma isheerra callee bareedaan faayamtee jirti. Harka ishee naannoo gateettii isheerraallee callee qabdi. Intalli kun rifeensi mataashee baay'ee dheeraadha.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jiru kun dibata addaa addaa tahee kan baay'ee bareedaa Fi kan baay'ee miidhagaa kan taheedha. dibabni kun baay'inaan kan jirudha. akkasuma illee qodaa dibanni kun ittiin argamu keelloo kan tahedha.

Kun pilaastarii halluu garaa garaa qabuudha. Pilaastariin kun wantoota citan wal qabsiisuuf kan gargaarudha. Pilaastariin kun yeroo baay'eee waraqaa tarsa'ee fi kanneen hin tarsa'in wal qabsiisuuf kan gargaarudha. Pilaastaroonni kunneen wal irra kaa'amanii argamu.

namoota lama maaddii irratti dhiyaatanii jiranidha. isaanis haadha mana fi abbaa manaadha. maatiin kun nyaata otoo nyaachaa jiranii haati manaa kun abbaa manaa ishee kana nyaata sana gurshaa kan jirtudha.

Taakkalaan Uumaa magaalaa Finfinnee bulchaa nama turedha. Namni kun naannoo Oromiyaa shawaa lixaa aanaa tokkee kuttaayee keessatti nama dhalate yoota'u bara hojii isaa keessa hojii hedduu hojjechaa nama turedha. Yeroo ammaas qaama mootummaa kanaa ta'uudhaan hojjechaa jira.

Teessoowwan gurguddoo fi adadiin lamaan minjaala jala seenanii jiru. Teessoowwan dhedheeroo kanneen duuba hidhaan abaaboo hedduun bareedinaaf taa'ee jira. Teessoowwn kunneen kophii cidhaaf kan kophaa'aniidha. Minjaala jala abaaboowwan adiin tarree galee taa'aa jira.

Kun dhugaatii alkoolii qaruuraatti naqamee saamsamee jiruudha. Qodaan kun minjaala irra kaa'amee kan jiruudha. Qaruuraa kana irratti wantoonni waa'ee dhugaatii alkoolii kanaan wal qabatan irratti barraa'anii kan jiranidha. Dhugaatiin kun dhugaatii alkoolii baay'ee of keessaa qabudha.

Kun konkolaataa xiqqoo miila sadi qabdu kan fe'iisaaf ooltudha. Konkolaataan kun bifa cuquliisa qabdi. Dudduuba isheetiin bakki isheen mi'a itti baattu sibiilaan asii olee irratti ijaaramee jira. Konkolaataan kun ba'aa hagamii baachuu dandeessi?

Shaamarran addunyaa kana keessa jiraatan baay'een isaanii miidhagoo waanta ta'aniif ija namoota baay'ee keessa galuu danda'aniiru. Kana malees warri maallaqa qaban immoo faaya baay'ee fayyadamuudhaan miidhagina isaanii eeggatu. Kana irraa kan ka'e warri warqee quba hundatti galfatanii deemanis baay'eedha.

Kun Oomisha muduraa raafuu maasii irratti argamuudha. Raafuun kun baalli ishee kan nyaatamuu fi qaamaaf faayidaa olaanaa kan qabudha. Oomishi kun sararaan dhaabatee argama. Oomishi kan biraa iddoo kana jiru jiraa?

Kun kutaa barnootaati. Barattooonni kutaa kana keessatti kan argaman yoo ta'u, gocha gareeen hojjatamu wayii hojjachaa jiru. Barattoonni kunneen uffata gosa tokko uffatanii kan argaman yoo ta'u, daree keessa olii gadi deddeemaa gareedhaan waa hojjachaa jiru.

Mismaarri kun sibiila irraa kan tolfamee fi uwwistuu mataa ishee irraa kan tolfamtedha. Baay'inaan mismaara tokko qofaatu lafa jira. Qorqoorroo manaaf ta'u ittiin ijaaruuf kan gargaarudha. Albuuda lafa keessaa bahu irraa oomishamti.

Kuni taankarii bishaan lafa jalaa erga bahee booda itti naqamee, magaalaaf yookiin ammoo jiraattota naannootiif kan itti raabsaamuudha. Taankariin kun dhagaa fi simintoo irraa kan tolfamuudha. Bifti taankarii kanaa cuquliisadha.

Dhugaatii nama macheessu hedduutu jira. Akka fakkeenyaatti araqee fi biiraa kaasuu ni dandeenya. Dhugaatiin kun dhugaatii meettaa biiraa jedhamu yommuu ta'u, namatu harkatti qabatee jira. Harki namicha biiraa kana qabee adiidha.

Namoonni ittoo erga danfisanii meeshaa itti naqanii namaaf kennan qabaachun dirqama. Meeshaan saayinaa sibiilaa jedhamtu kun tajaajila ittoo danfe biddeeniif qopheessuu kan qabdudha. Sibiila irraa waan hojjetamuuf cimaa fi jabaadha.

Gamoo baay'ee ol dheeraa kan walakkaan isaa qofti mul'atudha. Gamoon Kun darbii hedduu kan qabu yommuu ta'u fooddaan gamichaa ni mul'ata. Baay'inni fooddaa gamoo kanaa lakkoofsaan meeqa ta'uu ni danda'a?

Dargaggeessa tokkoo fi shamarreen tokko walfaana dhaabatanii jiru. Gurbaan uffata bifa adii qabu mataatti maratee jira. Isheen ammoo shaashii bifa adii qabu marattee jirti. Namoonni kan biroon uffata adii uffatan isaan duuba jiru.

Yeroo ammaa kana namoonni baay'een Paappaayyaa oomishuudhaan beekamu. Haata'u malee namoonni gara biyya alaatti erguudhaan itti fayyadaman muraasa isaaniiti. Kana irraa kan ka'e yeroo ammaa kana mootummaan xiyyeeffannaa itti kennuudhaan akka isaan gara biyya alaatti ergan taasisaa jira.

Paarjiin kun magaalaa Finfinneetti kan argamu yoo ta'u, maqaan isaa Paarkii Tokkummaa jedhama. Paarkiin Tokkummaa waggoota muraasan dura muummicha ministeeraa Itoophiyaa Doktar Abiyyi Ahimadiin hedduu bareedee fi magariisa'ee akka hundeeffamu kan taasifamee dha.

Kun Kiim Joong Uun jedhama. Bulchaa biyya Kooriyaa Kaabaati. Waayillan isaa faana deemaa jira. Uffata bifa gurraacha qabu uuffatee argama. Warshaa guddaa wayii daawwachaa jiru. Namichi isa cinaa deemaa jiru yaada wayii ibsaafii jira.

Mana Footoo baay'eetti waantota hedduu namatti toluu danda'an uumuudhaan maamila isaanii simatu. Kun immoo suurru ka'amu sun miidhagaa akka ta'u taasisa. Kanaaf jecha namoonni filannoo isaanii warra waanta baay'ee mijeesse bira ta'a jechuudha.

Akka aadaa biyya keenya Itoophiyaatti namoonni baay'een nyaata aadaa fayyadamuudhaan soorratu. Kun immoo guddina aadaa uummata kanaatiif baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf nyaata kan akka Hoollataafi Foon bulleeffamaa nyaachuun baay'ee baramaadha. Kana waanta ta'eef faayidaa baay'ee irraa argachaa jiru.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee aadaa dha. Meeshaaleen kunneen gaafa horii irraa kan hojjataman yoo ta'u, maqaan meeshaalee kanaa waancqq jedhama. Waancaan kunneen akka meeshaa dhugaatii akkasumas badhaasa mo'icha dorgommiitti ni oolu. Meeshaaleen kunneen bareedoo dha.

Kun faaya halluu alaabaa dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo qabuudha. Faayi kun Mormaa fi harkatti kan kaa'atamu yoo ta'u, gidduun faaya kanaa ammoo odaan irratti kaafamee jira. Faayi kun wal irra kaa'amee argama.

Biqiltuun bunaa trreen sarara qabatee dhaabatee jira. Biqiltuu sararaan dhaabuun mala qonnaa ammayyaa ta'ee oomishaa fi oomishtummaa kan guddisuudha. Biqiltuuwan bunaa dhaabbatan gidduu daandii namoonni irra deemanii biqiltuu kunuunsan ni argama.

Dachee kana irratti namoonni mukeen gara garaa dhaabuun firii isaanii irraa fayyadamu. Isaan keessaa tokko buna yommuu ta'u, bunni dhaabamuun erga guddatee booda firii naqachuun tajaajila kenna. Suuraa kana irraas kana hubanna.

Namaoonni barruu harka isaanii wal irra naqanii uumaa isaanii galateeffachaa jiru. Namoita sadan fuullee irratti mul'atan keessaa tokko dhiira yemmuu ta'u lamaan hafan immoo shamarraniidha. Mucayyoon jidduu teessee jirtu ija ishee dunuunfattee kadhachaa jirti.

Alaabaan Itiyoophiyaa sibiila dhaabbatee jiru irratti fannifamee jira. Alaabaan kuni halluu magariisa, keelloo fi diimaa gubbaa gara jalaatti kan qabuudha. Alaabaa kana giddutti fakkiin urjii ni jira. Samii keessa duumessi ni jira.

Dubartii suphee dhahaa jirtudha. supheen isheen dhahaa jirtu halluun Isaa biyyee diimaa fakkkata. meeshaan ishaan harkatti qabattee dhahaa jirtu meeshaa bunni ittiin danfifamu jabanaadha. meeshaaleen supheerraa hojjatamanu hedduun dubartii Kana cinaatti baay'inaan argamu.

Dhiirri tokko maasii boqqoolloo cinaa dhaabbatee, dubartii maasii boqqoolloo keessa dhaabbattu faana wal ilaalanii jiru. Isaan lachuu uffata haalluu garagaraa uffatanii kan jiraniidha. Akkasumas, lafa margi magariisni jiru irra dhaabbatanii jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa argaa jirru kun wanta dhalli namaa nyaataaf itti fayyadamuudha. wanti amma argamaa jiru kun maqaan isaa akaayii garbuu kan taheedha. akaayii garbuu kan namatu harkatti baay'ee dhaabbachaa jira.

Alaaban Itiyoophiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa wal maddii fannifamanii kan jiraniidha. Namoonni naannoo kana kan jiranii fi manni halluu gurraacha, diimaa fi adiidhan dibame kan jiruudha. Samiin duumessa xiqqoo of keessaa ni qaba.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa amma argaa jirru kun namicha mataa isaatti koffiyyaa baay'ee bareedaa Fi baay'ee miidhagaa kan tahedha. akkasuma illee bifti isaa magaala bareedaa tahee waan aaree jiru fakkaata.

Haroo guddaan tokko magaalaan marfamee argama. Haroon kun bifa cuquliisa kan qabu yoo ta'u manneen garaa garaa fi gamoon isa cinaatti argamu. Magaalli haroo kanatti marfamee argamu kun magaala guddaadha.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun wantoota addaa addaati. isaanis kanneen akka konkolaataa, nama, mana fi gamoowwan addaa addaa argaa jirraka. akkasuma illee konkolaataan argamaa jiru kun konkolaataa deddeebisa uummataa kan tahedha.

Walaayittaa Sooddoon mootummaa Uummattoota Kibbaa keessatti kan argamu yoo ta'u, Magaalaa ijaarsawwan akka miidhaginaatti gargaaran hedduu qabdudha. Dubartiin kun ijaarsa faaya miidhaginaa kana bira dhaabattee suuraa ka'aa kan jirtu dha.

Kuni Iddoo guyyaa dhalootaa itti kabajuuf faayamee bareedee qophaa'eedha. Barreeffamni afaan Ingiliffaan tokko jedhu guddatee fuuldura iddoo kanaatti bareefamee jira. Bakki kun afuuffaa fi wantoota biraan miidhagee, gidaara isaa irratti barreefami afaan Ingiliffaan "Guyyaa dhaloota gaarii " jedhu barreefamee jira.

Soorata gosa hedduutu jira. Garuu kan akka foonii namatti tolu hin jiru. Foon lafee namaa kan ijaaru yoo ta'u, kunis immoo wantoota bishaan keessa jiraaatan, akkasumas horii manatti galan irraa argachuun ni danda'ama.

Kun nyaata gosa adda addaati. Nyaati kun wanttoota akka daabboo, biddeena fi ittoo foonii kan qabatuudha. Nyaati kun qodaa bal'aa maayikaa irraa hojjatame irratti dhiyaatee jira. Nyaati kun nyaata baay'ee mi'aayudha.

Teessumni namoota hoteelicha dhaqanii fayyadamaniif qophaacee kan jiru yommuu ta'u, minjaallli teessuma kana fuldura jiru immoo afatni abdiin irratti uwwifamee jira. Minjaala kanneen irra kan jiru, kan halluu diimaa qabu sun maali?

Dubartoonni kan ittiin miidhagan keessaa inni tokko faay gurraati. Kan arginu kun faaya adda addaa kan lafa jirudha. Halluun faayota kanaa akkuma gosa isaanii adda adda. Kaan bifa warqii qaba.

Kuni qalama waa itti barreessuuf gargaarudha. Qalamni kun gosa tokko kan ta'ee fi tarree galee kan kaa'amedha. Qalami kun bifa isaa gurraachadha. Qalami kun kana dura kan itti hin barreefaminii fi haaraadha. Qalama kana irratti maaltu maxxanfamee argama?

Mukti dheeraa guddaan tokko mana duuba oddoo keessa dhaabbatee jira . Kan malees , muka oddoo keessa dhaabbatu fuuldura manni jireenyaa qorqoorroon baaxiini isaa qalama diimaa. dibate ni argama. Biqiltuun biroos mana irraan mul'achaa jira.

Kun biyya Saa'ud Arabiyaatti kan argamu masjiida makkaa keessadha. Bakka itti ummanni musliimaa waggaa waggaan itti gochaa amantii san keessatti beekamu itti raawwatuudha. Namoonni baay'inaan bakka kanatti naanna'aa jiru. Majiidi kun halluu akkamii qaba?

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun wantoota addaa addaa kan taa'aniidha. wantoonni Kun immoo kanneen akka bajaajii, taaksii, mana, biqiloota fi gamoowwan addaa addaa argaa jirra. akkasuma namoota baay'ee s argaa jirra.

Suuraa kana irratti kan arginu buna akaawwamedha. Bunni biyya keenya keessatti dhugaatiif kan ooludha. Dhugaatii qofaaf ooluu otoo hin taane gara biyya alaatti ergamuun sharafa alaa argamsiisaa kan jiruu dha.

Meeshaan kun, meeshaa barreeffamaa keessaa isa tokko yoo ta'u, meeshaan barreeffamaa kun maqaan isaa kobbii dha. Kobbiin kun waraqaa adii irratti barreessuuf kan oolu yoo ta'u, kubbiin kun haalluu cuquliisa ta'een waraqaa adii irratti barreessuuf fayyada.

Kun loogoo Ministeera Barnootaa Itoophiyaati. Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u, qarqara isaan halluun cuquliisi itti naaannefamee dibamee jira. Akkasumallee barreffamni maqaa dhaabbata kanaa himu irratti barraa'ee kan argamuudha.

Yeroo dhiyoon asitti ega erga muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahimed gara aangootti dhuganii as, namoonni waliin ba'anii duula biqiltuu dhaabuu irratti hirmaatu. Namoonni kun boolla qophaa'e keessa biqiltuu dhaabaa jiru.

Namoonni kunneen biyya Itoophiyaa keessaa mootummaa naannoo Uummattoota kibbaa keessatti kan argamanidha. Aadaa, duudhaa fi afaan mataa isaanii kan qabanidha. Calleewwan akka faaya miidhaginaatti isaan gargaaru qaama isaaniitti godhatanii jiru.

Konkolaataan mi'a geejjibaa ammayyaadha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti illee tajaajila geejjibaa erga kennuu eegalee bubbuleera. Yeroo gabaabaa keessatti fageenya dheeraa kan guyyoota hedduu miilan deemamu deemuudhaan tajaajila si'ataa hawaasaaf kan kennudha.

Nama kophaa taa'aa jiru argaa kan jirrudha. Kunis saalaan dubara yoo taatu mucayyoo miidhagduudha. Of cinaa isheetti ammoo meeshaa muuziqaa kan gitaara of biraa kan qabduufi uffata halluun isaa adii ta'e uffattee kan jirtudha.

Mana amantaa Orotodoksii Tewaayidoo Itoophiyaatti Phaaphaasiidha. Phaaphaasiin kun mataatti phaphaasii ta'uu isaanii kan agarsiisuu koffiyyaa yookin qoobii gurraacha kaawwatanii jiru. harka isaanitti Fannoo qabatanii jiru. Morma isaanittillee Fannoo kaawwatanii jiru. Areedi isaanii dheeradha. Yeroo baay'ee phaapaasonni areeda dheereffatu.

Kun biqiltuu muuzii jedhamuudha. Biqiltuun kun jirma furdaa fi baala babal'aa kan qabuudha. Biqiltuun kun wal irraa faffagaatee dhaabatee argama. Bakka biqiltuun kun jiru irraa xiqqoo achi fagaatee manneen ni argamu.

Namoonni baay'een magaalaa keessa namoota biroof hojjechuudhaan jireenya isaanii gaggeeffatu. Warri hojjechiifatan immoo qarshii kennuufiin hojii isaanii hojjechiifatu. Dargaggeessi kun ba'aa keeshaa kuntaalaatiin baatee kan adeemaa jiru yoo ta'u, inni tokko immoo kooraa fardaa baatee jira.

Kun seensa mana baruumsaa sadarkaa lammaffaa Xiqur Ambassaa jedhamuuti. Balbala seensaa mana baruumsaa kana irratti taappellaan sibiila irraa hojjatameefi waa'ee mana baruumsaa kanaa dubbatu irratti barraa'ee argama. Seensi kun balbala akkamii qaba?

Suuqii wantoota baay'ee itti argamudha. Innis midhaaniifi meeshaalee qexoo kan of keessatti qabatudha. Meeshaaleen tokko tokko akka mul'ataniif ala kaawwamanii jiru. Namni suuqii kana eegus keessa taa'ee jira. Manni suuqii kana biratti argamu tajaajila maalii kenna?

Kun oomisha midhaanii sararaan faca'edha. Maasiin kun gargar qoodamuun midhaan gosa garaa garaa irratti faca'ee argama. Akkasumas maasii kana keessa darbee darbee biqiloonni fi mukkeen gurguddoon kan argamaniidha. Lafti kun lafa bu'aa bayii qabuudha.

Kun daa'imman kutaa barnootaa keessa taa'anii osoo barachaa jiraniiti. Ijoolleen kun sadi sadi ta'uun kan taa'an yoo ta'u, teessoo mata mataa isaanirra taa'anii jiru. Ijoolleen kun xixiqqoodha. Sadarkaan barnoota isaan barachaa jiran kun sadarkaa elemantariiti.

Suuqiin yookin supparmaarketiin kun, mana qorichi itti gurguramu yookin faarmaasii dha. Faarmaasiin mana qorichaa qorichoonni fayyaa namaaf oolanii fi oomishaaleen miidhaginaaf oolan itti gurguramuu dha. Manni qorichaa Caffee Araaraa Finfinneetti argamu kun, Mana Qorichaa Mikaa'elaa jedhama.

Namochi kun haguuggii mataa kan bifti isaa gurraacha ta'e uffatee, kafana gogaa irraa hojjetamee jiru uffatee, harka isaa kiisii isaa keessaa kaawwatee dhaabbii tolee lafa ilaalaa jiru argina. Namichi kun furdaadha.

Kun simbirroo muka irra teessee jirtuudha. Simbirroon kun baay'ee xiqqoo fi miila baay'ee qal'aa kan qabduudha. Simbirroon kun muka kana irra dhaabattee cinaa isheetti ilaalaa jirti. Mukti isheen irra dhaabatte kun baala kan hin qabneedha.

Namtichi diimaa kootii diinaa uffatee fuullee ijaa gurraacha guddaa hidhatee xiyyeeffannoo guddaan as ilaalaa jira. Harka isaa bitaan fuula isaa qabatee jira. Kana maoees, gonfoo gurraacha mataatti keewwatee jira .